Emotoka eliku amatooke. Eliku amatooke ni tundubaali. Tundubaali enho eliku omusaadha agitendwikeku, yebwiika mu maiso. Omusaadha oghundi ali ku motoka ayemeleire ku byuuma byayo. Omusaadha onho ayambaile omudhoozi omweeru. Motoka enho eli mu laangi endheru.

Empologoma diri mukibira kumuti dhi lambaire. Dhi lambaire okuwumula okuwumuzaku dhoona obukoowu ne birowozo. Dhiri lowooza kye dinalya. Empologoma dhiri mukibira kumuti omunhenhe dhi lambaire.

Amamotoka mangi nga gali mu kibuga. Kamunye yiyo eri mu langi ndheru, kuluga emotoka entono yiyo yonha eri mu langi ndheru, kamunye eyindi eri mu langi ndhirugavu, mulimu ekizimbe kikyo kyakalina. Banho bali mu kibuga.

Emeeri etwise ebintu era emeeri eli ku maadhi eritambula eno nhandha. E nhandha eno eriku emeeri elitambula n'emeeri eyindhi yire...elyaato erindhi lilire liri va mule. Byonabyona bili ku maadhi.

Omusaadha ali mu mpale enhimpi nga ayambaile omudhozi ogwa langi eya bululu. Agemye obughuzi bwali sika nasiba na langa langa obughuzi obukola obutimba obugema engege. Omusaadha ono abonekera okuba nga omuvubi...abonekera okuba nga muvubi.

Endhuki eri kwendha gwa ku kimuli, ku kimuli okuli omubisi, omubisi gwerikugya oku nhwa eigute, omubisi ne meere yendhuki. Nhe bimuli binho bili mu langi ya kyenvu

Ebiwago ebya menvu, amenvu gebeeta bogoya. Bogoya ono ali mu langi ya kyenvu. Bogoya ono aliika. Era waliwo ne bibo wabawo ne sefuliya era nga bitundibwa

Abantu bali mukatale, abantu abali kutundha enhanha. Abantu bangi, balitundha nhanha, obuyumbq bwonhabwoonha bubwo. Balitundha nhanha butungulu bilinganya bingibingi abantu baabo bangi bali mu katale.

Ogwo weguba ti muzikiti eba nhumba, weba ti nhumba eba kanisa. Aye ebiseera ebisinga kanisa dhe batera okuzimba batyo, kanisa edh'abakatuliki, kanisa nga eye Bugembe de batera okuzimba batyo. Mumbali wayo yonayona compound oba oluya lwayo bagisimbamu emiti. Kanisa eno eriku langi. Bigizimba ku mulembe oba ku mutindo.

Omutembeeyi ali mungyira ali tambula era nga yetiise omugugu gwe ku mutwe. Era nga ali tembeeya engoye dhe. Omugugu gwe guli ku mutwe. Era nga alinha ebighulilisa mu nkoto.

Abantu bali mu katale. Musaadha ali sindika egaali nga eriku amatooke. Musaadha musubuze. Abandi bali tambula, ababiri bali nonereza omusubuze. Waliwo emotoka, emotoka na mapikipiki

Endooki Endooki egwire ku kimuli. Ku kimuli kino nokuuli omubisi enduki gwenwa nga emere ya gwo. Endooki eri ku bimuli era nga erinunamu omubisi efune ekyo kulya

Omuti ogw'emikyungwa. Emikyungwa emyenvu, egyiri mu laangi eya kyenvu, emyenvu. Ate amakoola gali mu laangi eya kiragala. Aye ghazira ali gyitwaala.

Endhoki dhili kulwana okwingira mu bisasala byadho. Endhoki dhili kulwana okufuluma mu bisasala byadho. Endhoki dhili kulwana okwingira mu bisasala byadho okutendhuka. Edhindhi dhili kulwana okufuluma mu bisasala byadho okugya okunonya ebimuli okufunha eky'okulya.